o qol fo jem mi o calel no koor o ga roq teen jala teen calel no tew ten waral u um refo tew soom kam no goor we bom xooytatel la reine du sel kaga taxu um gar ne tin entreprise ne mi reine du sel Marie Diouf ten refu o tewo xa ando naye ka jala fojem <crosstalk>

no sit fe na leyel a NJemu no production fojem Marie Diouf fene o tewo xa jegna o koro marier yo refe Célibataire i a jeg xa ɓiy a jeg njambot aussi

selon <laughs> selon activité ne war ma fi wagamo jeg win xarɓaxay fo ɓetik bo win xarɓen tadik na activité nu ando naye ka te lac na no wiin um ɓek taga win <crosstalk> we ando naye kam enploier a den no fojem reka joɗ nuwa wene ka yoɗ nuwa a soƴa le wene yoɗ nuwa no rato ke wene yoɗ nuwa na sutale fojemole stocker in

<noise> donc a mba mu ando naye dal soxla am employer dal kam lancer aye soxla am employer <noise> um ley we een tuma jala ye bonu ŋara nu mbatid tant de personne wala nene fo nene <crosstalk> yo yoɓe o tewa sak entreprise a ad wan goor mais nak ka anda ye entreprise kena saqan ten refu ye o saqq ŋa wiin jal nora den ko waxtana fa dem ko yaatu wa kam dem jafe jafe nara nga jeg o xoyit conseil nu ngar mbaxtaan kino kin a sut idée um naga rek nu négocier ta fo den lala ma den kene ref calel ke en tant que calel ke moom o leŋ fi ke moom ka ando naye leyi num no coté calel ke mais a jega nga jafe jafe kam xoyaden conseil gar mbaxtaan leyaden xa wara lu calel ke ɗemo or nene fo nene negocier a fa den yatala den foka den na xoxes jegim fa den ben probleme ñom ndiki ndefate yo wi xas win wa ando kam miƴo jala fo deno o kino kin no walu fe coxang presque calel ke mi mi miƴu ref ten bo kor sa soɓam ten no calel ke coxan ananga gara a respecter in a anangiran um expliquer ino ten bata wago maitriser kete fiya wax deg jegim fa den beni jafe jafe

i o kores o xey men ina yona njala ten Dsckar a reɗ u yem commencer a acticiter ne tenta ret ba ande um ret bo ande kene calel ke a nanga ɗomata na mi soom um gar leyan yenisay te gara damtaxam no calel ke

parce <hesitation> ka i ndoka naqoda to a jega machine ka mbaag na naq a jega machine ka mbaag na sut fojem kaga fop jaje jafe ka ando naye i atteindre a fuli nano

o ret leyele o taux taux nu ref na manaam <hesitation> taux na ando naye xano rab da 10% ka yaca ɗom trop o coxel juni cog ten temen kaga interet faga ka magin

non mene te ref na um jalanga capital es mom nangin mo duka mais benefice es koy naŋan mo xaja kene kam war no ñam ken mbaat kin no capitel fe

no mois le kaga ten utiliser a ku waag ma wago ñama yo kaga waga nga xam ane maga deyum no ke warma ñam <noise> no ke

i waaw a jega wa ando naye

waaw

inanga yoɗ nuwa naxa coɗane xe nieti cabi ke kene fop na ngamo foga ten nda nieti cabi ke pour de ndaw nong pour o jalid kaga leyan ko yond nuwa maga rek pour fiya épargne épargne kene o fiya pour année o wago jeg teen tig

waw

<hesitation> a papier kene maga o waaɗ tan <hesitation> o bug a re kene parexemple <hesitation> nama leyel <hesitation> kene es carte professionnel es

no kaga mom i nanga njega probleme o temps laga pour i mbago coxin famille in parce mi o ndeta ngam kam yoqoxa 5h xam inu im preparer an xa tiqa xemi